Rage nauyi idan mutum yana da nauyin sosai fiye da ƙima to ya kamata a rage wannan nauyi domin rage wannan nauyi yana ƙara ƙarfin jiki, yana rage mumunar ƙiba, yana rage hatsarin kamuwa da ciwon zuciya, yana kuma rage hatsarin kamuwa da ciwon sugar. Na biyu to akwai hanyoyi da yawa da zai sa a rage nauyi waɗansu sukan sha magani, waɗansu har tiyata suke zuwa a musu dan a rage wannan ƙitse, amma akwai hanyoyin mafi sauƙi da mutum zai iya yi ba tare da se ya sha magani ko ya je an mai tiyata ba, suna nan kaman haka: na ɗaya motsa jiki to ya kamata mutum yake motsa jikinsa ko dama tafiya, na ɗan kilomita kaɗan ne ko aikin gida ya kamata mutum ya riƙa motsa jikin sa, a lokaci-lokaci ko kullum ma na biyu cin kayan marmari da kayan lambu, kayan marmari kaman su lemu, kamar ayaba, kamar su gwanda, kamar su kankana, kamar su suna nan dai da yawa, kayan lambu kuma kamar su salad, kabeji, karas duk wa’yannan abubuwa zai iya sa a rage nauyi. Na uku ƙin cin abu masu sa nauyi, abincin dake sa ƙiba kamar su kitse, na huɗu ƙin cin abinci mai yawa, ya kamata ake cin abinci da kima in mutum ya ji ya ƙoshi sai ya bari haka, na biyar cin abinci yadda ya dace wato a hankali, na shida kuma na ƙarshe yawan shan ruwa. Na gode.

A lokacin da mace ta gane cewa ta samu ciki ko kuma abin da aka fi sanin da juna biyu, to lallai ya kamata ta je asibiti ganin likita domin ta fara yin awo. A wurin awon ne za ta samu koyarwa a game da yadda za ta kula da cikin nan ko kuma juna biyun nan da kuma yadda za ta kula da kanta sosai, wannan ya kamata ya faru ne tsakanin sati huɗu zuwa sati takwas na wannan juna biyu. A taƙaice dai yana da kyau a samu ziyarar wajen awo ta farko kafin sati ko makwanni goma na wannan ciki, saboda akwai abubuwa da yawa da za a koya a game da shi wannan ciki da kuma ita kanta kuma ana ba da shawaran yin wasu gwaje-gwaje da wuri a lokacin da kake da juna biyu ko lokacin da ake da ciki sabida a gane lafiyan uwa da lafiyan yaro. In an bi wayannan dokoki a bisa ƙa’ida to lallai fa idan lokacin haihuwa ya zo ba za a samu matsala ba kuma idan Allah ya yadda ita mace za ta sauka lafiya. Na gode.

Tsarin haihuwan mace ya ƙunsa sashin jima’i na ciki da waje waɗannan suna aiki ne a wajen haihuwan sabbin jarirai, tsarin haihuwa bai balaga ba a lokacin haihuwan ‘ya mace amma yana taso wa ne a lokacin balaga dan samun damar sakin kwai, wato ova daga cikin ovary wurin da kwayaye suke girma, sauƙaƙe kyankyasan kwan da ƙirƙiro yana yin kariya a jariri yayin ɗaukar ciki. An yi tsarin haihuwa na mace daga wasu gabobin jima’i dake da alaƙa da juna kamar farji, wato duri kenan, mahaifa da bututun philopian waɗannan suna saurin kamuwa da cututka. Farji wato duri kenan yana ba da damar yin jima’i kuma an haɗa shi ne da mahaifa, mahaifa kuma yana ba da damar ɗaukar embryo wato jaririn dake girma ta hanyar ba da rufin mahaifa, ya kamata ko wace mace ta je ta ga likita domin sanin lafiyan tsarin haihuwanta.

Nasihu uku na yadda za a taimakawa garkuwar jiki, tsarin rigakafi, motsa jiki, motsa jiki yana da matuƙar mahimmanci wajen kiyaye lafiya. Wani bincike ya nuna cewa mutanne da suke motsa jikin su koma tafiya ne kawai yana da mafi kyawun tsarin rigakafi fiye da wanda ba sa yi ba ko kaɗan, ka da mu manta mu rinƙa kula da zumunci da juna na biyu kenan mun sani da cewa babu wani mutum every wato shi kaɗai hakan nan gaskiya ne idan ana batun kiyaye tsarin lafiyar rigakafi mai kyau. Muna da buƙatar juna musamman alokacin kubit koda tare da kiran zaguwa da nisantan jama’a, yana da mahimmanci a haɗa kai hakan kuma zai taimaka habaka amsawar rigakafi da kyau na uku shaƙatawa tunani ko nazari da kuma yoga abubuwan nan suna taimakawa a wajen kwantar da hankalin mu ko kuma kwantar da hankalin kanmu kuma suna da matuƙar taimako dan kiyaye lafiyar tsarin rigakafi.

Alamomi biyar dake nuna cewa naƙuda ya kusan zuwa, na ɗaya jaririn naki zai sauko ya faɗo ya zauna cikin ƙashin ƙugunki idan wannan ne haihuwanki na fari to za kike jin har tsawon wata ɗaya. Idan kuma bashine haihuwan kin a fari ba wata ƙila ma ba za ki jiba har sai naƙudan ya zo ana kiran wannan yanayi walƙiya saboda jaririnki yana matsawa daga huhun ki domin ya ba ki daman shan numfashi a sauƙaƙe, amma a lokaci guda za ki iya jin nauyi a cikin ƙashin ƙugunki kuma yana ƙara matsi akan mafitsaranki wannan zai sa ki yawaita fitsari. Alama ta biyu ita ce jin barantos and fixed contraction wato za ki ji matsi a gaban ki da mahaifanki irin matsin da kika fara ji a farkon ɗaukan ciki ya yiwu lokacin bai yi za fi ba amma yanzu zai yi zafi kar ki kuskure ba shi ne asalin ko ainihin naƙudan ba. Amma naƙudar sai dai ko in ya fara tsayi ko ya fara zafi sosai akai-akai, alama ta uku ita ce bakin mahaifa za ta buɗu ta yi laushi da kuma buɗe za ki gane ke ba za ki gane ba amma unguwar zomanki za ta gane kafin mahaifa ya buɗu, yana kama da kan hancinki bayan ya buɗu kuma yana kama da leban bakinki, ki taɓa ki ji bambanci. Alama ta huɗu ita ce za ki ga wani abu kaman majina yana fitowa daga gabanki wani abu ne da yake rufe a bakin mahaifa lokacin ciki amma in lokacin naƙuda ko lokacin haihuwan yaro tom sai ya faɗo daga gabanki, zai iya zuwa da jini ko kuma kalan ruwan ƙasa. Alama ta biyar shi ne wani abu kamar ruwa da yake sakowa daga gabanki ba ruwa ba ne amma wani abu ne kamar ruwa yana ɗauke da jariri a cikin wani jaka wato amiyosiksa, idan kin ga wannan ruwa sai ki gagauta jiran likita domin ya duba ki.

Dabboi suna da mahinmanci sosai a rayuwanmu da duniyar mu ko kun san cewa masanan kimiya sun cewa akwia dabbobi kala-kala fiye da milliyan takwas da ɗugo bakwai a duniya da kuma wanda ake ganowa kowace shekara na ɗai da ƙaruwan ɗan’Adama duniya sauye-sauyen. Muhalli da banguran dabbobi, dabbobi da mutane suna mu’amala ta sabobin hanyoyi saboda dabbobi da mutane suna dogara da juna sosai wannan cuɗanya na ba da daman cututtuka su haɗu tsakanin su, sauro, kwari, kaska da ƙudaje masu yashe-yashe suna iya yaɗa kwayoyin cuta ne da dabbob da mutane lokacin da suka yaɗa ƙananan kwayoyin halitan su. Ana kiransu bektos, cututtuka kamar su ciwon lak, ciwon yamacin lak da sinaniyasi, muglokiyayine yana ko iya sama dabbobi da mutane duka lokaci da cututtuka masu yaɗuwa suka yaɗu tsakanin nau’in daban-daban kama dabbobi da mutane, kimiya tana kiransa zumojis masani kimiya a duk duniya sun gane mafi mahinmancin haɗin giwan cututtukan gashi da kuma rawan da dabbobi ke takawa wajen yaɗuwarsu. Kimiya har ma ta ce kashi saba’in da biyar cikin ɗari na cuuttukan dabbobi masu tasowa na iya shafan mu saboda lafiyar mu da dabbobi suna da alaƙa da juna, masanin kiwon lafiyan jama’a suna aiki tare don mai da hankali akan cututtukan dabbobi a ƙarƙashin cutan lima, iya cewa ciwon lafiya ɗaya masanin harkokin kiwon lafiya da masu tsara manufofi suna aiki da sababbin dubaru domin kariya daga cututtuka dake yaɗuwa tsakanin dabbobi da mutane. Don kare kowa da kowa ya zauna lafiya masanin kimiya suna da wani sashin bincike na duniya dan alamun taimako akan lafiyan ɗan’Adam, dabboi da shuke-shuke a baya muna jin daɗin yin aiki tare da kwararru ma’aikata akan cututtukan dake yaɗuwa don ƙarin koyo kasancewa tare da mu a to a zo wwcubd.kom.

A lokacin awo, Ungo-zoma tana son taga lafiyarki da lafiyar jaririn. Za ta rinƙa yin hakan a kai a kai a lokacin ɗaukar ciki. A lokacin awo, za ta gwada hawan jininki, fitsarinki da kuma tattaɓa jikinki don ta ga ɓangaren da jaririn ke kwanciya a ciki da inda kan yake. Za ta kuma saurari bugun zuciya da motsin jaririn. Yana da muhimmanci ki yi magana idan kina da wata damuwa game da motsin jaririn, kar a yi jinkiri, a gaya wa ungo-zoma game da shi. A lokacin awo, ungo-zoman za ta gwada tsayin cikinki domin ta gano ko jaririn na girma yadda ya kamata. Idan kina da damuwa da girman jaririn, za ta ce miki, a je a ɗauki hoton cikin, wato scanning, ko ki je ganin likita domin ƙarin bayani. A lokacin da ungo-zoma ta ɗauki tarihinki, za ta yanke shawara, irin kulawar da kike buƙata. Yana iya yiwuwa cewa, ba kya cikin hatsari ko kaɗan, kina buƙatar dubawa ne na yau da kullum kawai. Idan kina da wata matsala a cikin tarihinki, ko matsala da ke tasowa yayin ɗaukar ciki, to ungo-zoma za ta iya ƙara duba, ko haɗa ki da likita da zai ƙara wata bincike don ƙarin bayani da kuma ɗaukar hoto. Idan kin ji rashin lafiya yayin ɗaukar ciki, za ki samu ungo-zoma ta musamman wadda za ki iya tuntuɓarta, za ta kuma ba ki shawara a kan ko ki zauna a gida, ko ki je asibiti don ganin likita. Ko yaushe akwai wanda za ki iya gani a asibiti, don haka, idan ba kya jin daɗi ko kaɗan, to ki gaggauta kiran wani ko wata.

A Darussalam, ɗan shekara uku ya farka da daddare yana kiran iyayensa. Mahaifiyarsa ta ɗaura hannuwanta a kan goshinsa, gun da ke da zafi sosai, sai ta sanya jiƙaƙƙen riga a goshin, tana rera masa waƙa har barci ya sake ɗaukar shi. “Ina ganin zazzaɓin cizon sauro ne”, mahaifinsa ya ce. Bayan kwana biyu, zazzaɓin yaron bai sauka ba, sai mahaifiyarsa ta kai shi asibiti, “zazzaɓin cizon sauro ne?” ta tambayi likita. Likitan ta girgiza kai ta ce, “ƙila wani abin ne daban, bari mu duba”. A yawancin sashin Africa, yaɗuwar zazzaɓin cizon sauro yana raguwa. Yanzu da akwai batun kulawa, saurin gwajin cutar zazzaɓin cizon sauro, ma’aikatan kiwon lafiya suna fuskantar sababbin ƙalubale, inda gwajin zazzaɓin cizon sauro yana nuna cewa babu. To, me yake sa yaro rashin lafiya? Mene ne dalilin haka? A cikin wani bincike da aka ruwaito a cikin jarida, an bincika dalilin zazzaɓi a cikin yara a Tanzania, yara sama da dubu, ‘yan ƙasa da shekaru goma, na iya samun zazzaɓin digiri talatin da takwas ko sama da haka. An ɗauki samfurin jininsu kuma a cikin sa’a ɗaya, an samu cewa, ba zazzaɓin cizon sauro ko cututtukan bacteria ba ne. Tare da wannan bayani, an tsara tsarin magani, amma tsarin yana iya canzawa, yayin da aka samo ƙaruwar bayani a cikin binciken. A cikin kwana biyar, ake samun waɗannan bayanai. Ganewar ƙarshe ta dalilin zazzaɓi kamar zazzaɓin cizon sauro, cutar numfashi, ciwon huhu, ciwon ciki, an ƙayyade ta wurin amfani da ma’auni ne. An gano cewa, mafi yawan ciwon zazzaɓi na kusan ƙananan yara, cutar virus ne.. A kashi saba’in cikin ɗari, na ‘yan yaran yanzu. Idan ba zazzaɓin cizon sauro ko zazzaɓin fuka ko tarin fuka dalilin zazzaɓin yaro ba, to sai a gaggauta, a kai shi asibiti, kar a biye wa zazzaɓi.

Riga-kafin haihuwa, wanda kuma aka sani da maganin hana haihuwa, an tsara shi ne don hana ɗaukar ciki. Hanyar hana haihuwa na iya aiki ta hanyoyi daban daban kamar su: na ɗaya, hana hana maniyyi kaiwa zuwa ƙwai, irin su roba, hular mahaifa da soson hana haihuwa. Na biyu, kiyaye ovaries daga sakin ƙwai wanda zai iya ƙyanƙyasa, irin su maganin hana haihuwa, zoben farji da maganin hana haihuwa na gaggawa Na uku, na’urorin IUDs, da ake dasawa a cikin mahaifa. Za a iya ajiye wannan a cikin mahaifa har tsawon shekaru da dama. Na huɗu, ana haihuwar wanda ake hana wa mutum ɗaukar ciki na har abada ko kuma hana damar yin wani cikin. Ya kamata zaɓin tsarin kula da haihuwarku ya kasance bisa ga dalilai da yawa kamar su: lafiyarku, yawan yin jima’inku, yawan mutanen da ake jima’i da su, da yawan ‘ya’ya da ake so a samu a gaba. Mai kulawa da lafiyarku zai iya taimaka muku zaɓin mafi kyawu nau’in hana haihuwa da yake a gare ku.

To, ina nan a tsakiyar garin Maiduguri yanzu. Kamar yadda kuke gani a bayana, mummunan tasirin da ambaliyar ruwa ta yi, kwanaki huɗu da suka wuce, bayan fashewar dam a safiyar ranar talata. Tsakiyar birnin a rufe, kasuwa ma a rufe, ta koma bayan gari can, yaran makaranta ma da suka buɗe a satin nan, sun sake rufewa a cikin faɗin jihar gaba ɗaya. Babban ruɗani ne ga harkar rayuwa, a nan tsakiyar garin jihar Maiduguri. Sakamakon haka, dubban mutane, sun rasa matsuguninsu, ko dai zuwa ga sansani da aka buɗe a sashe daban daban na jihar, ko mafi yawan mutane sun fita daga garin wajen ‘yan uwansu don samun amintaccen wurin zama. Don haka, ina nan a sansanin Bakassi da ke Maiduguri, kwanaki kaɗan bayan mummunan ambaliyar ruwa da ta afka wa Maiduguri. Muna da ma’aikata a nan, har ƙarfe tara na dare, suna nan suna ta rarraba abinci ne ne kusan dubu uku zuwa ga iyalai daban daban a cikin faɗin sansanin gaba ɗaya.

Irin matsayin shayarwa. Na ɗaya shi ne yadda ake riƙe ƙwallon ƙafa, wannan irin shayarwa yana da kyau ga mahaifiyar da aka yi wa tiyata ko mai babban nono. Za ki sa hannuwanki a ƙarƙashin kan jaririn yadda yatsunki za su riƙe kunnuwan jaririn. To, sai ki riƙe nonuwanki da hannun dama, ki ɗaga sama yadda zai shafe hancin jaririn, sai ki shafa mata a leɓenta, har sai ta buɗe bakinta, sai ki saka mata nonon a bakinta a hankali, kada ya yi zafi. Ɗayan kuma shi ne cross-carding, wato za ki shimfiɗar da jaririyar a kan cinyarki, irin wannan shayarwa yana da kyau domin zai ba ki damar riƙe kan jaririn domin a farko, jaririyar ba za ta iya riƙe kanta ba, sai kin riƙe mata. sai ki ɗauki hannun hagunki, ki riƙe nononki, sai ki kawo hancinta a wajen nonon, ki shafe leɓenta a bakin nonon, har sai ta buɗe bakinta. Za ki iya cire hannunki idan kin ga dama don ki sake, ko kuwa ki bar hannunki a wurin a can domin matso ruwan nono.

Shaƙewa idan Wani ya nuna yana shaƙewa to bazai iyyayin sauti ko kara ba. Zai rike maƙogoro sa zaiji matukar tsoro da kasa yin sauti ko numfashi, ayi kokarin natsuwa dan yawan rudewa zaisa ya kasayin numfashi, don haka ayi komai da natsuwa. Dan haka da fari asa yayi kokarin yin tari idan ya iyyayin tarinnan zai iyyasa ya fitar da abinda ta sashi shakewa, idan kuma ya kasayin tarinnan to sai a taimaka da gaggawa. Ka kwantar da kansa ƙasa sai ka sanya hannu akan kirjin shi dan tallafo shi. Sannan ka fara bugun shi da karfin kaman haka, kayi haka harsau biyar kana dubawa ko Wani lokaci ko abinda yake sashi shakewa ya fito. Idan hakan baiyiaiki ba abu na biyu da zaka iyyayin dan taimaka mishi shine matse ciki, kayi hannun ka kamar haka sai ka matse hakar karinsa cikin sa, sai ka matse cikin kana ɗagawa samar da sauri to zakaje ƙasa haka dafatan yin haka zaisa abinda ke sashi shekewa ya fito da sauri. Wannan mataki na biyu ne da za'a duka domin bugun baya bashi da illa amma yin matsan ciki na iyya sa matsala, Dan haka sai an duba bayan yin wannan. Za'a iyyayin bugun baya sau biyar matsan ciki sau biyar idan ya zama dole sai a sake yi ana dubawa ko abun ya fito, idan ya iyya yin magana to ana nufin cewa iska ya fara shiga da fitar. Wannan yana da kyau idan ya fara fitar daga hayyacin shi sai ai gaggawar yin CTR da gaggawar kiran motar zuwa asibiti da sauri idan nine zanfara Kiran motar asibiti tinda farko sanda naga bugun biyar na bayan baiyi aiki ba.

Gurbacewar ruwa da cututtuka masu dauke da ruwa. Me ake nufin da gurbacewa? Gurbacewa na nufin shigar kwayoyin cuta cikin ruwan sha da abinci. Akwai dalilai daban daban na gurbatar da ruwan sha. Zubar da najasa ya da bai daidaita ba yana haifar da zubewan kayan ciki kasa kuma yana iyya gurbata kayayyakin kawo ruwa. Yin najasa ko kashi da fitsari a kusa da tafkin, koguna, tafkuna na iyya haifar da gurbawan ruwa. Sa magudanar sharan dabbobi da wanke wanke shanu, kaji da sauran su a cikin ruwa na iyya batar da ruwan. Sharan magudanar ruwan masa'antu dana dana noma dake dauke da sinadari mara a cikin ruwa ma na iyya gurbata ruwa kuma yana cutar da lafiya. sharar masa'antu wanda ya kunshi da makuri shima yana haifar da rashin daidai tuwa a cikin tsarin. Sharar gida ta kunshi kyayoyin cuta antrabasila wa’yan’da sune mafi gurbacewa ruwa. Maganin kashe kari kamar DDP Suma suna sa mumunar gurbacewar ruwa, wanda ke haifar da rashin daidai tuwa na homon kuma yana haifar da ciwon daji. Ruwan sha wanda ya kunshi babban adadin kulorid yana haifar da rashin lafiyan hakori, rashin lafiyan Kashi, ciwon nuyuro maskula wanda Yana iyya kisa.

Kebewa ana amfani da shine ga mutannen da Basu da lafiya Kuma an ware su daga gidajen su da sauran wurare domin hana yaɗuwar cuta. Mutanen da suka kamu da cutar korona biros wato kobik nintin, wayanda sunyi saikin iyya zuwa gida, ana sanya sune a kebabben wuri kuma ya kamata asa Ido a kansu dan ganin munin cutan. Wadannan majinyata wadan da kila zazzabi ne ko mura da muka tari kawai ke samun su. Yakamata santa Ido kan marasa lafiya dake kebabben wuri domin ganin bayana cutan. Kamar su sairin cigaba da alamomin cutar su ko wahalar yin numfashi idan wani yana da wadannan alamomi yayin da yake cikin kebabben wuri toya nemi kulawar likita. Kuma ya tabbatar da cewa ya sanar da wasu cewar ya kebe ne domin cutar kobik nintin.

Ibola kusan babu wata kalama babu wata cuta zaka iyya rabuwa, dukda haka kafin ka kamu da wata da cuta ibola kana buƙatan koka taɓa wani wanda ya nuna zahiri ya nada alaman cutan saika taɓa ruwan jikin shi, kamar yamu jini koma me. Sannan kuma ya yaɗa yayin da kwayar cutar yake raye, sai wani hanya ka watsawa kanka. Dan haka da wuya idan kasan wani yanada ibola ko kuwa ya nuna alaman rashin lafiya ba zakaje ka taɓashi ba. Kuma babban abu shine ai nihin kayan aikin daya dace babu ingattaciyar wajen aiki a ƙasashen afirika ba’a rasa wurin aiki daya dace a sufen ko ƙasan Amurka inda ake kai waɗannan marasa lafiya. Za’a ajiye su a keɓattatun wuri akwai ingattatun kayan kariya da ma’aikatan kiwon lafiyan dake mu’amala dasu, babu wani haɗari naduk wani abunda ke faruwa a wurin ƙalubalen mu da yake tare damu yanzu shine yammacin afirika

ga yadda ake naɗa bandeji na ruba a kan idon sahu domin rage busar daga kumburin ƙafa da farko a kwance bandejin kuma sai a sanyashi akan ƙafa a zagayo dashi kuma sai a kamushi a haɗa da sauran a ɗago sama a kewaye da idon sahun yayin da ake zagayawa tayita ƙara miƙar da bandejin a haye tudun a zo ƙasa daga gaba aƙeƙare tudun daga waje sai a sake zagowa dashi daga gaba a zagaya shi a wurin tudu ana riƙe da wuri mafi kyau sa'annan ayi amfani da bangaran ruban bandejin akan idon sahun da wani bangare a ƙafa ta sama sai a manna ƙarshen kar a ɗaureshi sosai don babu damar ya ɗuwar jini ga amfanin bandejin ruba shine domin rage kumburi daga rauni goyan bayan tiyata riƙe suturar ciwa a wuri ɗaya tsayar da tsatsa wa ƴannan kuma sune mahimmantun abubuwa da za a tuna lokacin da ake amfani da bandejin ruba asa yadda ya dace kara a ɗaure sosai domin in anɗaure sosai zai hana ya ɗuwar jini a saka idanu akan alamun rashin ya ɗuwar jini kuma atuntuɓi masu ciwan lafiya domin asan yanda za ayi amfani da bandeji na ruba a hanya me kyawu domin kar ajawo illa a lafiya

Idan ɗan wasa yayi tangarɗe a gwuiwar hannun sa, ko kuma gwuiwar hannun nasa ya karkace, to yina buƙatar a duba da kyau, a hankali kuma. Idan ku kaɗai ne, toh sai a ce wa ɗan wasan ya kwanta da cikin sa, a kwantar da gwuiwar hannun kuma a kan tebur. Za kayi amfani da ƙarfin juzuki da hannu ɗaya, sai ayi amfani da hannu ɗayan da babban yatsa, ayi ƙoƙarin matsar da gwuiwar hannun, saboda ya koma mazaunin sa. Wata hanya da za a iya yin hakan, ita ce ita ce tare da mataimaki, mataimakin zai matsa hannun, sai ayi amfani da ƙarfi a saita wurin tangarɗen, sai a tura ƙashin, don ya matsa daga wurin tangarɗe, zuwa mazaunin sa. Yina da muhimmanci a tabbatar da cewa, ɗan wasan yana da isashshen analgesia, wato maganin hana jin zafi, kuma ba wani damuwa yayin da ake duk wannan. Hkan nan kuma, yana da muhimmanci ayi la'akari da motsin jujuyin jini na ɓangaren. Da wuya tangarɗen hannun ɗan wasa ke faruwa, ko kuwa da wuya karkacewar gwuiwar hannun ɗan wasa ke faruwa. Yana faruwa ne, yayin da ƙashin hannu ya karkace zuwa gaba. Ana ce dashi raunin da ba a saba gani ba, domin haɗin gwuiwar hannun na da ƙarfi sosai, saboda haka, yana da wuya ya karkace. Yadda ake gane tangarɗe shine, yana da zafi sosai, kuma na ƙasar gwuiwar hannun. Ana iya yi masa gyara, da reduction procedure, wato inda likita ke sarrafa ƙashin, dan ya koma wurin sa, da taimakon maganin sa barci, ko kashe zafi.

Barka da zuwa ga bidiʼo na kwashen gaggawa hanya mafi kyau don shiryawa domin kowani gaggawa na gaba shine hanyar ɗaukan lokaci don karantawa da fahimtar tsarin gaggawa da shirin ƙaura na yankinku Kuma ku tabbatar kunsan hanyoyi da duk wuraren taron gaggawa akeda su wuraren taron gaggawa yawanci yanada alama ana nuna hanyar fitan gaggawa ta nuna alamar ne zaʼa iya samun ƙofofi fiyeda daya a yankinku koyaushe a zabi hanya mafi aminci dolene kuma asan abu gameda kashe gobara da kayan agajin gaggawa a yankinku dole ne injin kashe gobara ta kasance ba tareda cikas ba a kowane lokaci wurarenda dayake kusa da kayan aikin agajin gaggawa ya kasance marasa cikas a kowane lokaci duk hanyoyin fita na gaggawa da? Ya kasance ba toshewa ko Wani cikas a kowani lokaci Idan kunsami wuta ko hayaƙi to ku gargadi kowa kunna kararrawan wuta ko kira sabis na gaggawa akan ɗaya tara ɗaya ɗaya Idan an koyar daku Kuma yana cikin iyawarku yi anfani da kayan yakin kashe gobara ] don shawo kan gobaran mafi aminci kiyaye tsayayyen hanyan tserewa a kowani lokaci Idan bazaku iya kashe wutan ba ku fita daga wurin Idan zai yiwu a rage hanyar yaɗuwar wutan ta hanyan rufe kofofi Idan Kuma wurin yana cike da hayaƙi toh kuyi tafiya a tsugunne dolene ku ɗauki hanya hanya kai tsaye zuwa mafita kar a tsaya kwashe kaya yayinda ake fita ku kwantarda hankali kar Ayi gudu ko Ayi anfani da injin hawa bene Idan an fita waje kada a sake shiga ciki a zauna a wurin taron gaggawa saidai anbada umurni ko sanarwa cewa komi ya watse don samun sake shiga, a tabbatarda ganin mai kula da ku Idan kunada tambayoyi ko Kuma damuwa.

Shin kun taba yin amfani da lokaci mai yawa a rana kuma kun manta shafe shingen rana ko kun kona kanku bayan taba kasko mai zafi ko kun zubar da kofee a kanku ba zata an karkasa tsananin konewa zuwa digiri na farko na biyu da na ukku da kankanin konewa da shine mataki na farko kona biyu za'a iya nasa magani a gida amma ga wasu kuma sai anje asibiti ko wuraren jinya da zaran an samu kuna sanya wurin da abin ya safa a karkashin ruwa mai sanyi na mintina goma zuwa goma sha biyar ko har sai zafin ya ragu domin hana yaduwar kunar zuwa wasu wurare ko ban gare cire abubuwa kamar zobe ko matsatsen? daga yankin da abin ya shafa ayi wannan kafin wurin ya fara kumbura a shafa dan kankanen ruwan man alobera akan wurin daya kone don taimakawa wajen rage radadin ciwon da kuma kara samun waraka a tabbatar da tsabtace wurin da abin ya shafa ya bushe don hana kamuwa da cuta idan konewar yana da budadden rauni tsabtace kuma shirya raunin kamar yadda za'ayi wa karamin yanka sai a shafa man shanu ko kankara akan raunin domin zai iya daba damar wasu cutiktika su kamu wannan bidiyo jagora ne don taimakon farko na asali idan ba kuda tabbacin abinda zakuyi to ziyarci wurin kiwon lafiya mafi kusa da ku nan da nan kar a bada lokaci domin aje a gano amfanin maganin da za'ai

Alama ta karaya na farko; Shine zafi mai tsanani, zafin ya na dauwama tare da motsi a yankin da abun ya shafa. Zafin ya na ƙara tsananta da asara aiki a yankin da ya lalace sabida tsananin zafi. Shi ma ya na ɗaya daga cikin alamun karaya. Idan ka kalli wanda ya samu rauni na karaya, nakasa a wurin yakan bayyana. Kumburi a gefen karaya alama ce ta gama-gari. Idan karaya ya buɗe, to za'a iya ganin gutsuren ƙashi a cikin raunin. Wannan karaya ya na haifar da zubar da jini tun da fatan ya huje. Karayar ƙashi taken karaya ne ko wani ɓangare na ƙashi ya na faruwa ne ta wajen rauni yawan amfani da ƙashin ko cutar da ke raunan ƙashin. Ana magani ta wajen sake saita ƙashin a wurin da kuma shafa simintin gyaran ƙafa ko splu don ba da dama lokaci dan ya warke. Wani lokaci ana iya buƙatar tiyata ko sandunan ƙarfe don sake saita ƙashin. Nau'in karaya; Akwai nau'i na karaya daban-daban. Gasu nan a lissafe amma da turanci. Tranverse; Shi ne karaya a faɗin ƙashi. Piral; Karaya da ke zagaye da ƙashi. Obly; Karaya da ke ta gefe a faɗin ƙashin. Green stick; Rauni da bai cika ba, inda wani yanki na ƙashi ya karye ta gefen kuma ya lanƙwashe. Comunitate; Shi kuma Ƙashin ya karye ko ya rabe kashi uku. Segmental; Ƙashi ɗaya ya karye a wurare biyu. Sa na ƙarshe kuma comprehension; Ƙshin ɗaya ya karye kuma yayi fa

Barka da zuwa book my scan a yau zamu kai ku domin fahimtar cikakken lafiyan jiki menene jagorara duban lafiyan jiki jagoran duban lafiya wani ƙunshi ne da aka tsara na gwaje-gwajen asibiti wanda zai iya tantance yanayin lafiyarku daidai kan dlilai daban daban wannan gwajin yana haɗe da gwajin da duk tsarin jiki wanda zaku san kowacce gaɓoɓin jikinku yana aiki lafiya ko a'a wannan zai haɗa da cikakken nazarin ayyukan ƙoda aikin hanta? x-rays gwajin sukari na jini da sauransu jagoran duban lafiya cikakke ne a yanayi kuma ga maza da mata dukka meyasa kuke buƙatar da kuyi dubar lafiyanku salon rayuwar yau da kullum da yanayin cin abincin ku yana iya illa ga lafiyar mutane musamman a cikin?? matsaloli da suka shafi hawan jini ciwon sukari nau'in ciwon daji daban daban sune babban abun damuwa a zamanin mu yau yawancin waɗannan ba za a iya gano su ba a matakin farko kuma idan an gano su? sai zai iya haifar da rikitawa mai tsanani don haka gujewa irin wannan mawuyacin hali yana da kyau a je a duba lafiya wau dalilai na yin wannan bincike duban lafiya sune ƙiba, shan taba ko shan giya rashin motsa jiki tarihin cuta ga iyali mahimmancin duban lafiyar yana da amfani a gano cututtuka ko alamun gargaɗinsu da farko ta wurin duban lafiya a lokaci lokaci yana yiwuwa a samu cikakken bayani yanayin lafiyarku tare da sigogi daban daban kamar su matakin sukari na jini cholesterol nauyin jiki da hawan jini daman samun ingantacciyar magani duban lafiya a shekara shekara zai iya bada damar maka ka tambayi likita ko wace tambaya da zaka iya samu da kuma samun sabin bayanni likita kan matsalar da ka iya fuskanta ko kuma zaka iya fuskanta a nan gaba hana tsaro da damuwa game da kananan raɗaɗi ko kuma damuwa game da kumburi waɗanna shirye shirye ne zaka iya yi kafin kaje dubar lafiyanka a sanar da likita kafin a je a je ba tare da an ci abinci ba a tabbatar da cewa kunyi azumi na aƙalla sa'o'i goma kafin aje duban likita amma za a iya shan ruwa kar a ci abinci mai mai daga ranar da ta gabata a sha aƙalla ruwa kofi huɗu na ruwa awanni biyu ko uku kafin ayi scanning a ko ka kawo najasa a cikin ɗan roba kada a sha taba ko giya aƙalla awanni ashirin da huɗu (24) kafin zuwa duban don Allah a bada rahoto a gaba idan kana da ciwon sukari ko ciwon zuciya kawo duk rahoton likitar ku na farko idan akwai.

Gwaje-gwajen lafiya na yau da kullum na iya taimakawa wajen gano matsaloli kafin su fara tashi hakan nan kuma zai iya sa a samu ko kuma a gano matsaloli da wuri yana isa sa wa kuma a gano lokaci a damarku na shan magani da ya fi kyau irin ko kalan gwajin da kuke buƙata ya dogara da shekarunku lafiyarku tarihin iyali da zaɓin salon rayuwanku kamar su abincin da kuke ci da yadda kuke cin su yadda kuke aiki da ko kuna shan taba da giya ko ko a'a don sanin amfanin binciken ku na gaba ga wasu abubuwan da zaku yi kafin ku tafi sake duban tarihin lafiyar danginku gano idan kuna da ko wani gwaji na gaba ko kuma kuna buƙatar allurar riga-kafi rubuta jerin batutuwa da tambayoyi da zaku ɗauka tare da ku don samun shawara mafi kyau daga wurin likita wannan gwaje-gwaje yakan ɗauki kwana ɗaya ne kawai za a karɓi fitsarinku kashinku da jininku domin ayi bincike a kan su bayan wannan zaku ga likita don bayanai akan sakamakon ku idan buƙatar wata gwaji to likitan zai gaya muku idan ba kya buƙatar wata gwaji ma zai gaya muku zaku iya ɗaukan wannan dama don tu tambaya duk al'amarin da kuke fuskanta kuyi tambayoyin da duk kuka rubuta kuka taho da su likita yana nan a asibiti d ko wani lokaci yana kuma shirye domin ya amsa dukka tambayoyin ku

Barka da war haka dukkan mu za mu iya taka wani ɓangare don kiyaye kan mu da addinin mu akwai hanyoyi da yawa wurin tabbatar da cewa ba ku kamu da cutar HIV ba ko kuma yaɗa ta bari mu tattauna kaɗan daga cikin su za ku iya amfani da kororon roba da? lokacin da kuke jima'i wannan zai iya kiyaye ku da abokan tarayyan ka daga HIV da kuma taimakawa wajen dakatar da wasu cututtuka da a ke ɗauka ta hanyar jima'i kamar su chlamydia gonorrhea da syphilis lokacin amfani da allura a tabbatar duk lokacin wurin amfani da sabon allura da kayan aikin allurar don kowanne? biyu na haɗarin ɗaukar HIV da hepatitis B ko C a ce kun manta amfani da robar ko robar ta fashe ko kuma a ce ko amfani da allura ɗaya to ba abun kunya ba ne har yanzu ina iya dakatar da haɗarin HIV ta hanyar shan maganin kai ku na iya fara sha a cikin sa'o'i saba'in da biyu bayan yiyuwar kamuwa da cutar HIV sai a cigaba da sha kullum har tsawon wata ɗaya wani magani da za a iya sake ci ta mai dashi kuma shine bread wato ga duk wanda zai ci ya kasance wato da haɗarin HIV a halin yanzu kuma zai iya hana HIV yaɗuwa kusa kashi ɗari bisa ɗari yi magana da likita don? idan maganin ya dace da ku wato hanyar da za ku iya dakatar da HIV itace wanda a ke kira magani a zaman rigakafi akwai matakin HIV a cikin jini yadda ba a iya gano shi wannan ba za a iya yaɗa shi ba ga abokan jima'i wani suna da za ku iya ji shine you equals to me wato you dai dai da you wannan na nufin wanda ba za a iya ganowa ba ba za a iya yaɗawa don ƙarin bayani game da yadda za ku iya dakatar da HIV da kare kanku da abokan hulɗa yi magana da likitan ku kuma don ƙarin?? da ƙarin bayani game da HIV to kuje zuwa usmobandi hiv dot or org. video